Efuta olyo limwe lyomiishitwa iinene niikumithi. Efuta ohali kala li na omeya taga ningi omakuthikuthi. Nonkene ano ngele ino kotoka ndele e toyi popepi nefuta nena oto vulu okufaalelwa komakuthikuthi ngoka.

Ondudu osho oshima oshidhugu okulonda, onkene ano aantu mboka haakutha ombinga momawudhano nenge mo madhewo gokulonda oondudu ohaya kala yazala iinima yoku igamena.

Oondundu odho dhimwe dhomiishitomwa mbyoka hayi kala tayi monika nawa tuu shili. Oondundu odhili pomaludhi dhimwe ohadhi kala tadhi monika oondeendeka dhimwe ohadhi kala tadhi monika ooshona.

Omunafalama ngele oku na oondama odhindji dhokumuna oohi, nena ondama kehe ohayi pewa onomola. Molwashoka mondama kehe ohamu kala muna oohi dha yooloka. Ondama yimwe otayi vulu okukala yina uuhi mboka uushona, onkwawo oohi dho pokati, noya hugunina nee oohi dhoka hadhi vulu okuliwa nenge oku ka landithwa.

Aantu mongaashingeyi ohaya munu we oondjuhwa odho adhike . Aanafaalama oyendji oye na woo omukalo goku muna oombaka . Oombaka nadho odhili oludhi lwoondhila ndhoka hadhi muninwa megumbo.

Oonkoshi ohaku tiwa kutya oyo ooyene yokuti, shika ohashi popiwa oshoka okwa talikako kutya ihadhi tilasha kutya ne omuntu nenge oshinanwenyo oshikwawo oshinene nenge oshishona.

Oofaalama dhokumuna iiyimati odho oofaalama ndhoka hadhi kala tadhi monika oonene . Ohadhi pula aaniilonga oyendji moku kaleka aanafaalama mbaka me landulathano .

Takamitha oku londa oondundu ndhoka dhanika iikwamamanya unene, oshoka omamanya ngaka oha vulu oku kumukako, eta ga ngoongola gu uka pevi shoka ta shi vulu okumonitha omuntu oshiponga.

Okumuna oohi kakushi oshinima oshipu ashike ondjambi aluhe ohayi kala ombwanawa shili ohashi pumbwa aanafalama ya kale noku gandja iikulya koohi ndhika opo dhi vule oku koka dho dhi ye etele iiyemo iiwanawa.

Uuyahiyo owo wumwe womiitungithi yolutu ano oshikulya shoka hashi eta iitungithi oyindji molutu, ashike haantu ayendji yehole uuyahiyo.

Uuthayila wokulala nenge tutye uutenda, owo wumwe wo miinima mbyoka yi li ya simanekwa unene kaantu piituthi yoohango nenge piituthi yoosa. Pehala aantu ya lale moondunda, ohaya longitha uutenda omo ya lale.

Aanafalama yoohi oha kala yi ipandula nawa tuu shili kehulilo lyesiku. Una ya kokeka oohi dhawo. Oohi dhoka hadhi muninwa muundama wuplastic. Omeya ohaga pitithwa mo moondama dhoka dhoplastic oohi etadhi thigalamo.

Momahala gomokuti ogendji ihamu adhika naana oopate dhooholondo nenge dhooteya, onkene ano omuhingi gohauto okwa pumbwa oku konga okandjila hoka haka longithwa kaahingi yiihauto aakwawo.

Aantu monale ngele ya hala oku yotha kwali, owala ha ya yotha, kohi yomutoko, pomadiga gopelugo, nenge ya yothele poshinyanga. Ashike muuyuni wonena, asntu oyena omadiga ga longwa miitenda ngoka ha ya longitha oku yotha kehe shoka ya hala oku yotha.

Oongombe odho eliko enene. Ngele omunafaalama oha munu oongombe ota kala nomaliko ogendji, oshoka koongombe ohaku zi omahini nonyama ndjoka hayi vulu okulandithwa. Oongombe dhodhene nadho ohadhi vulu oku landithwa, opo dhi ka longithwe piituthi ya yoolokathana.

Omuloka inagu gwana kagu shi wee uupyakadhi unene kaanafalama. Mopaife ohaa longitha ominino dhoka hadhi kwathele oku tekela iikunino yawo, ano iimeno yawo yi kale ya mona omeya.

Omwaalu gwaaNamibia otagu ende gu uka pombanda esiku nesiku. Onkene ano aantu sho taya ende taya indjipala nomahala golukalwa oshowo otaga ende taga pu po. Onkene ano mongashingeyi aantu otaya tungu nokuli omagumbo gawo nomokati koondundu.

Mombuga yaNamibia ihamu endwa kuuhauto mboka uushona. Omuntu owa pumbwa okukala wu na oshitukutuku oshinene ngele owa hala okuya mombuga, oshoka ombuga oyi na evugu lya memememe.

Oohi opo dhi koke nena ohadhi pumbwa iikulya. Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya zi oshimaliwa oshindji mondjato. Opo ya vule oku landa iikulya yoohi mbyoka tayi dhi kwathele opo dhi koke.

Oonani odho oongombe ndhoka hadhi longithwa, uunene tuu kAawambo, oku pulula omapya gawo. Monale uuyuni kakwali wu na omambakumbaku onkene aantu oya kala haya longitha oonani noondongi opo ya pulule omapya.

Ano iimeno yomombuga ohayi hupu ngiini ? Iimeno yomombuga, otaku popiwa kaanongononi kutya , oyina omidhi omileeleka dhaya muule no ohadhi vulu oku konga omeya muule. Onkene ano shika osho hashi yi kwathele opo yi hupe mombuga ano ehala ndyoka ka lina omeya.

Anuwa iilonga ihayili omuntu ando oyalya Kandjambanga, mopaife aantu inaya halawe okulonga iilonga oya ningwa iipu mopaife oshoka aantu otaya longitha owala omashina.

Kegulu ohaku kala taku monika nawa ngele ku na iikogo, unene tuu pethimbo lyokwenye ngele kegulu oku na iikogo ohashi kala oshiwanawa, oshoka iikogo ohayi keelele aantu komutenya ogundji.

Aanafaalama mopayife oyenapo omukalongoka gumwe ngoka hagu keelele opo iimeno kaayihenwe komeya ,omukalo nguka ogo okuthigapo omikanka pokati koofoola ndhoka dhakunwa iimeno .

Okumuna oohi okwo kuli oshinima shaha ngaashingeyi moNamibia. Oohi ohadhi muninwa moondama ndhoka dhatotwa po unene kaantu. Oondama ndhika ohadhi pumbwa okukala nomeya gayela onkene ano oshili oshinakugwanitha shaanafaalama okukala taya opaleke omeya moka hamu muninwa oohi.

Endombo olyo oshimeno sha simana, na ohashi longithwa monikalo odhindji. Aantu yamwe ohaa longitha omeya gendombo, opo ya kokeke omafufu gawo. Yamwe endombo ohaye li longitha onga omuti gwoku panga uuvu.

Uuna kwa pupyala unene ondjamba ohayi ifundile evi onga omukalo gokuitalaleka yo tayi ipombele wo omeya ngoka tayi kutha mondama.

Ngele owamono omagumbo gopashinanena sho gatungwa mongashingeyi otofuuka. Omagumbo ngaka ohaga kala gatungwa nomakuma guuzeko gapaindwa oopainda tadhi monika nawa nomiyelo dhago ohadhi kala wo dhuukilila nawa. Aantu oyendji oyehole wo okukala yatsika popepi nomagumbo gawo omiti dhi ili nodhi ili.

Aakwashigwana yongaashingeyi oyeli ya tseya nawa oku kaleka omidhiingoloko gwawo tagu monika nawa. Ohaya kala noku teta nawa omwiidhi gweelekathana . Yo taya opaleke woo oondama dhawo dhomeya.

Aanafalama oyendji ohaya ipandula ngele ya kwata oohi odhindji. Uuna aanafalama ya kwata oohi odhindji, nena ohaye dhi topola. Dhimwe ohadhi telekwa oontalala, dho dhimwe ohadhi tandwa e tadhi kukutikwa nokupumgulwa nenge dhi ka landithwe.

Aawambo yonale oya kala owala yeshi omboga ndjoka hayi ya pethimbo lyomvula, ano omboga ndjoka hatu longitha okuninga omakaka. Mopaife oku na oomboga hadhi ithanwa oomboga dhuushimba na dhika ihadhi ningwa nande omakaka.

Omuloka inaagu gwana ihagu kala we uupyakadhi kaanafaalama yongashingeyi, oshoka pehala lyokukala ya tegelela omvula yi loke, opo ya vule okukala ya kuna iikunomwa yawo, aanafaalama mopaife ohaya longitha ominino dha tsuwa oombululu, opo ya vule okutekela iimeno yawo.

Aawambo ohaya pungula iilya yawo meshisha nenge tutye moshigandhi. Oshigandhi oshalongwa moongudhi ndhoka dhatetwa momiti, oshalongwa woo momihuya nomomwiidhi.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shomokuti shoka shili sha tseyika nawa kaantu oyendji. Onkoshi oya nika oshiponga ngele owe yi hindi. Yo ihayi li omwiidhi, ohayi li owala onyama ontalala.

Evi lyokutunga omagumbo mongaashingeyi olyi li lya pumba onkene aantu mongaashingeyi oha ya tungu omagumbo gawo nokombanda yoondundu molwashoka olukalwa olwa pumba.

Uuteknika mongaashingeyi otawu longithwa miinima ayihe. Mopaife aantu otaya longitha uuteknika nenge omashina gopaunongononi opo ya kune iimeno. Shika ohashi kala oshipu kaanafaalama omolwaashoka oku longitha eshina oku kuna iimeno ohaku kala okupu noonkondo.

Ongolo oshinamwenyo shomokuti shoka oshinambili, ongolo ihayili omuntu yo ihayi tidha omuntu. Ohayi kala owala ya ngungumana tayi Napa omwiidhi gwayo.

Aatalelipo oyendji oye hole oku talelapo oondoolopa dhoka dhina omahala nenge omakungulukilo gomeya. Omakungulukilo gomeya ongaashi nee efuta nenge omilonga.

Anuwa ngele ino itaala mombiimbeli kutya kuuyuni oku na Kalunga, tala keshito. Eshito olyo lyene tali ku ulukile kutya kuuyuni oku na omushiti omunene molwaashoka iinima yeshito itayi vulu oku etwa po nande okomuntu.

Uuna omuloka guli omwaanawa, pomahala oha pu kala pwa ziza nawa. Omahala ngaashi ne mpoka hapu kala oondundu napo ohapu kala pwa ziza, ashike koondundu kokwene iha ku kala kwaziza unene molwaashoka ihaku mene iimeno iinene.

Oongala odho dhimwe dhomiinima mbyoka hayi etele omuntu ombili yokomwenyo. Oongala odhili pamalwaala ga yoolokathana, otuna oongala oonshunga, oontiligane, nenge oombulawu.

Oweshi tseya tuu kutya mopayife kutya aantu ohaavulu okukuna iimeno mo mapokopoko ndele hamevi ,aanafaalama yongaashingeyi ota yeende tayaziko, onkene oyena omukalo nokuli gokukuna iimeno ngoka kaagushi okuyikuna mevi.

Aanafalama yo paife inaya halawe okulonga nuudhigu, oyendji yomuyo otaalanda omashina gawo goku pulula , goku yungula oshowo omashina ngoka haga kuthapo omwiidhi.

Omunafalama Thomas Amakali okwa kunkilile aakwashigwana unene tuu aantu mboka haya munu oohi, opo ya kaleke iikulya yoohi kokule naanona, oshoka oshipu kuunona wu lye iikulya yi li ngaaka notashi vulu okuya etela.

Aasamane naakulukadhi yaakokele mboka ye li moomvula dhopenzela nayo inaya hala we okukala ya kalela omagumbo konima yopenzela, onkene oyendji otaya ilongele uunafaalama.

Uuna omuntu eli monkalo ya nayipala ohaku tiwa kutya ye ota hupu shokadhila ,oshitumbuka shika ohashi popiwa molwashoka uudhila ka wuna kutya uudhila oha wu hupile peni okalunga owala mwene he wulikile uuhupilo.

Aanafaalama yongashingeyi ohaya munu oondjuhwa nomalalakano gi ili nogi ili. Uunene aanafaalama oye hole okumuna oondjuhwa oonkiintu oshoka odho ohadhi vala omayi ngoka haga vulu okuliwa osho woo oku kalandithwa.

Omvula ngele oyaloka nawa omumvo ngoka, nena oto shiimonene keshito, ito tegelele omuntu eshi kulombwele nande nande. Shika omolwaashoka, eshito oha li kala ta li monika lyaziza nawa.

Ombuga yomu Namibia oyo yimwe yomomahala ngoka haga nana aatalelipo. Ohayi nana aatalelipo molwaashoka mombuga ohamu kala mwa mwena. Mo ethimbo limwe ohamu monika woo iithitikuti ooshimwe nooshimwe.

Olundji ohatu uvu oonkundana dhiinamwenyo tayi si kondjala. Ihe una omvula ya loka nawa oongombe ohadhi kala tadhi vala nawa. Dho oha dhi kala wo tadhi monika dha nyashuka nawa komalutu.

Iiyimati mbyoka hayi zi kiimeno mbyoka ya longwa nenge ya kunwa nomashina . Ota ku tiwa kayina uundjolowele noku yelekanitha niiyimati mbyoka ya kunwa muuhoho.

Mombuga nopomahala ngoka iha ga mono nawa omuloka gwa gwana oha mu kala mu na omasilu nomilondo odhindji onkene ano ohashi kala oshidhigu opo uuhato mboka uushona wu hingwe mehala ndyoka lya mbugapala.

Omakuthikuthi gomefuta ohaga kala taga monika nawa nohaga fuula oyendji. Ashike aantu oya pumbwa okukala ya kotoka kaa ya hedhe unene popepi nomakuthikuthi, oshoka ohaga vulu oku faalela omuntu sigo omeso.

Omeya goku muna oohi ohaga pumbwa okukala taga opalekwa ethimbo nethimbo opo oohi dhi kokele momeya ga yela nawa oshoka ngele inago opalekwa nena oohi otadhi vulu oku kwatwa komi kithi.

Eyoka olyo oshinamwenyo shimwe oshitilithi unene. Olya tseyika nawa sho hali ipwedha nokali na sha omagulu nandenande. Omayoka ogendji oge na uuzigo, onkene aantu ohaye ga kala kokule.

Onduli oyo oshinamwenyo oshiwanawa noshi na oshipa oshiwanawa. Onduli nande ohayi monika ya mwena, oya nika oshiponga uuna we yi hindi oshoka otayi ku thanga nomagulu gayo.

Aanasikola oya hala okugandja omapandulo gawo koshikondo shelongo sho lyaningi onkambadhala opo likongele aanasikola iitaafula niipundi yomoongulu dhawo dhosikola.

Oombaka odho iinamwenyo yimwe mbyoka to vulu oku muna. Oombaka inadhi fa oondjuhwa. Oombaka ohadhi nyateke unene egumbo, ngele inodhi ningila oshikuku.

Uuyuni wopaife owu udha iikwamambakumbaku niikwamashina oyindji. Omambakumbaku ngoka twakala tushi ogo ngoka owala ha ga pulula no ku mbakula iilya, ashike mopaife iikwamashina evi toyele.

Oofaalama mongashingeyi odha topolwa miimpungu oyindji, oshitopolwa kehe oshina kutya osha kunwa shike. Opuna oshitopolwa shoomboga, shomakunde, shiiyimati nosho tuu.

Aantu mopaife ota longitha uutekinika moku muna oohi. Aantu ihaya longitha omeya gomvula opo ya vule oku muna oohi. Ihe oyena oondama dhoka hadhi tekelwa nomashina nenge nominino dhayoolokathana.

Mongashingeyi, efundja halyo owala hali etelele oohi. Aantu mopaife oya tunga uundama wawo, moka haa tekula oohi, nokudhi pela mo iikulya. Uuna dha koko, ohaa ende nduno taa yulamo dhoka oonene.

Mopaife kapena we shoka aanafaalama ihaya kunu. Aanafaalama yopaife oya kuna wo nomiti dhoombeke, oombeke dhoka kwali owala twa kala hatu adha momithitu mopaife ota dhi adhika miikunino.

Muuyuni wonale aantu inaya kala haya hokana moongeleka, ihe oya kala haya hokana okupitila moohango dhoongoma nenge moohango ndhoka hadhi ithanwa kutya olufuko.

Ehwiwu olyo oludhi lyuudhila ngaashi naana omaludhi omakwawo guudhila, ashike lyo ohali tilika unene kaawambo oshoka oyi itayela kutya ohali longithwa kaantu mboka haya ende omausiku ano aalodhi.

Ngele owa hala okulanda oohi onbwaanawa nodha ondoka, talela po omala gokumunina oohi. Aanimuna mboka haya munu oohi yo yene, ngoye wu mone ompito yokulanda oohi ndhoka nehogololo lyoye mwene.

Oongala odha tali ka ko onga omagano ga simana ngele tashi ya piituthi yomahambelelo, iituthi yomavalo osho wo iituthi yoosa. Onkene ano aanangeshefa oyendji oya kotoka opo ya e te po oongeshefa dhawo dho ku landitha oongala.

Aatiligane oyendji oye hole okutalelapo omahala ngoka gena oondundu molwaashoka oye hole omadhewo gokulonda koondundu nenge taya thaneke woo yatale eyopalo lyoondundu.

Aakwashigwana olundji unene tuu mboka kayena iilonga yomoombelewa mopayife oyena ehalo lyoku ilongela uunafalama, muunafalama aantu ohayi ilongo nkene yena oku muna oohi, oondjuhwa nenge iinamwenyo yimwe ngaashi oongombe niikombo.

Otuna iikogo yili pamaludhi ogendji. Olundji iikogo mbyoka hayi kala iinene, noya luudha, nena ohayi ulike kutya omvula oyili popepi. Ashike iikogo yimwe mbyoka hayi kala ya halakana, yo iishona, olundji hayo naana hayi eta omvula.

Aantu mboka ya itulamo moku muna ohi, ito adha yena owala ondama yimwe yokumuna oohi. Ohaya kala ya tunga oondama odhindji moka haya munine oohi, opo shi kale oshipu kuyo.

Aanafalama mopaife ohaya longitha ominino, opo ya vule oku tekela iimeno yawo. Shika ohaye shingi, molwaashoka opuna oomvula dhimwe nenge omathimbo gamwe omuloka ihaagu kala gwa gwana nawa.

Mongashingeyi aantu ihaya pululitha we naana oonani molwashoka oku pulula noonani oko iilonga oyindji komuntu. Aantu mopaife ohaya longitha omambakumbaku gena omatemo goku pulula.

Eedama dhoku munina oohi, shampa weya popepi nadho adhii kala tadhi monika dha ngungumana thimbo limwe ototi nokuli kamu nasha oohi, ihe ngele omunafalama okweyapo eta umbilemo iikulya yohii opo tomono kutya omuna oohi.

Momu thigululwakalo ngwo shiwambo aantu ohaya lingitha elilo mpoka hapu lilwa oshimbombo. Elilo olya longwa noo mbale.

Aantu mboka haya munu omatama, oha yega longitha miinima oyindji. omatama ngaka haga munwa thimbo limwe ohaga yogwa etaga nyanyulwa opo ga ninge omatama go momakende.

Mopaife ngele owa hala oku kala omunafaalama ha munu iinamwenyo yi ili noyi ili, nena kala wi ilngekidha oku kutha oshindji mondjato yoye, opo wulande iikulya yiinamwenyo mbyoka wa hala okumuna.

Koondundu odhindji ohakukala kwamena iimeno nolundji ngele owuli kokule nondundu iimeno mbika ohayi monika iishona lela , Ashike ngele oweyi hedha popepi opo owala tomoko kutya iimeno mbika kayishi iishona ngaashi hayi kala tayi monika uuna wuli kokule.

Oondundu odho iishitwa mbyoka hayi monika iinene, oondundu inadhi totwa po nande okaantu ihe oKalunga mwene edhi shita nokape na omuntu tavulu oku eta po ondundu.

Ongombe oya talika ko onga oshinamwenyo shoka sha simana kAawambo. Omuntu ngele oku na oongombe nena oha kala atalika ko kutya oye omukengeli ashigako.

Egwo lyomeya olyo limwe lyomiinima mbyoka hayi fuula aatalelipo. Egwo lyomeya, ohali ulike eyopalo lyeshito. Ashike uuna to talelepo omahala ngaashi ngoka, nena owa pumbwa okukala wa kotoka, opo waa ninge oshihakanwa shaamboka yasa momeya.

Ondando yoku futa omashina goku pulula mepya, mopaife oyi li yaya pombanda mokuyelekanitha nondando ndjoka aantu ya kala haya futu. Ondando oyili yaya pombanda omolwa ondando yomahooli ndjoka yaya wo pombanda.

Efuta ina lifa omilonga moka hamu kala oohi dhoka hadhi liwa, efuta olina oohi dhomaludhi ogendji ,noohi dhoka hatu adha mefuta dhimwe ohadhi liwa noonkwawo ihadhi liwa.

China osho oshilongo shoka sha tseyika nawa, shina aantu oyendji mboka yena ontseyo yoku muna oohi. Aantu mboka oyendji, ohaa longo momeya, onga aatekuli naayuli yoohi.

Oku muna oohi iha ku kala oku pu ngaashi ha ha ku monika, iimaliwa oyindji oha yi yi mo ku landa iikulya yo ku kokeka oohi ndhika, sho osho nee to adha aanafaalama oyendji ta ya landitha oohi kondando yopombanda lela.

Iinamwenyo yoonkanga oya tseyika nawa kutya oyo iinamwenyo yomokuti, ihe mopaife aantu oyena oofaalama dhokumuna oonkanga. Oonkanga pethimbo oonshona ohadhi kala tadhi monika dha fa oondjuhwa.

Pomahala ogendji goku talelapo ohapu adhika oonduli ndhoka dhadhewulwa okukala hadhiya okupewa iikulya kaantu, oonduli ndhika odha dhewulwa momukalo nguka opo dhikale hadhiya popepi naantu.

Okumuna oohi kashi shi oshilonga oshipu, ohashi pumbwa omuntu a kale nokukala ta tala oondama moka mu na oohi, ye te dhi pe iikulya opo oohi ndhoka dhi vule oku koka.

Omeya ngoka haga longithwa okutulwa moondama muna oohi ohaga kala gatulwa manga omiti kaanafaalama opo yega tile nawa moondama dhoohi naashika ohashi keelele opo oohi kadhi kwatwe komikithi dhi ili nodhi ili.

Aanafalama payife ihaya pumbwa okukala yatya omayemele taya tekele iimeno yawo mopayofe ohaya longitha omukalo omupu. Omukalo gwoku yala ominino dhatsuwa piimeno yawo opo yi vule oku mona omeya.

Aanafaalama mboka haa longo iimeno ya yoolokathana ,ihaya imbwa we komuloka inaagu gwana opo ya kune iimeno yawo. Mongashingeyi aanafaalama mbaka ohaya longitha owala ominino dha tsuwa opo ya vule okutekela iimeno yawo uuna omvula kaayi ko.

Ookamutokakanyandi ohaya itsuwa omalupita momikunda ashike ngele owa talelapo efuta lyaNamibia nena opo tomono kutya nani ookamutokakanyandi moNamibia evi toyele.

Aantu oyendji ohaya kala nokukwata oohi onga omukalo goku imonena sha sho mondjato. Aantu oyendji mopaife oya ninga wo aanafalama yokumuna oohi, nongele oohi dhika dha koko ohaye dhi kwata yo taya ka landitha, yo dhimwe taya fala wo komagumbo.

Aanafaalama yopaife ohaya kala ya gamena iimeno yawo ye yi tula kohi yoonete opo kaa yi pye ko komutenya ogundji yo yi kale wo noku kala mevi ndoka lya tuta nawa.

Iinamwenyo oyindji yo mokuti ihayi kanwa omeya pethimbo lyomutenya. Oyindji yomuyo ohayi tegelele ethimbo lyokomatango opo yi kanwe omeya.

Ontsa oyo oshinanwenyo shasimana noshatseyika kutya osha nika wo oshiponga. Oya tseyika nawa molwaashono ohayi mono kokule onkene ano oyathaanekwa koshimaliwa shaNamibia.

MoNamibia omu na omahala gamwe, nkene owala ge li po, momahala muka oto adha mo ashike, oondundu ndele omuntu ku wete kutya o to dhi ende peni. Omahala ngaka ha go naana ha ga mono omuloka gwa gwana nawa.

Mo Namibia , oongandu ohadhi adhika koshitopolwa shaKavango osho woo ko Katima. Ongandu oshimamwenyo shoka sha nika oshiponga . Onkene ano aantu ohaya kala aluhe taya nkunkililwa opo yi ikaleke kokule niinamwenyo yoludhi nduka .

Iipumbiwa mbyoka hayi kwathele iimeno okumena oyo: uuhoho, oone dhetango nomeya. Mongashingeyi pehala lyokulongitha oonte dhetango, aanafalama yopashinanena ohaya longitha owala omalamba.

Iimeno oyindji oha yi kala noku pyapo komutenya, uuna ethimbo lyomutenya gwatsa unene. Onkene ano aanafaalama yongaashingeyi oya dhikila oofalaama dhawo omatala opo ya gamene iimeno yawo komutenya ogundji.

Oku kwata oohi ka kushi oshinima oshidhigu muuyuni wehumo komeho, aantu mopaife ohaya longitha oonete oonene dhatya wo iikwatitho opo shiningile aayuli hoohi oshipu oku nana mo onete momeya.

Oofaalama dhoka oonene noonkondo ihadhi helelwa we nomatemo no ngashingeyi aantu ohaya vulu okulongitha omashina ga tulwa omatayela nenge utayela mboka hawu kuthapo omwiidhi mboka inawu pumbiwa.

Aawambo oye na iikulya oyindji yopamuthigululwakalo ashike miikulya ayihe mbyoka yopamuthigululwakalo aawambo oya simanekamo unene ondjuhwa yoshiwambo, omboga noshimbombo.

Omambakumbaku ogendji gepangelo ohaga imonikila, molwashoka oge na olwaala oluzizi nolushunga. Omatayiyela gago ohaga kala ga payindwa molwaala olushunga.

Monamibia aantu paife ihaya tegelele efundja opo lyi yetele oohi. Aanafalama yopaife oya kotoka etaya toto oondama dhawo dho yoyene moka haya munu oohi nokudhi pelamo iikulya nuuna dha koko ohaye dhi kwatamo ya mone oshelelwa dho dhimwe taya ka landitha.

Oombaka odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka to vulu oku muna onga iinamwenyo yomegumbo. Oombaka ompu oku muna molwashoka ohadhi tekulwa owala ngaashi to tekula oondjuhwa.

Aanafalama mongashingeyi opo yeshi ninge oshipu molwashoka evi lyo ku kuna iimeno olya pumba. Mopaife otayi longitha uupokopoko oshowo omalamba opo ya vule oku kuna iimeno yawo yo ya mone iiyimati.

Monale aantu okwa li owala ha ya longitha omatemo oku longa iilya nenge iikunomwa yawo. Mongashingeyi aantu ota ya longitha omashina gomaludhi gi ili no gi ili opo ya longe iimeno yawo.

Aantu ohaya vulu okukwata oohi oonshona momadhiya opo yeke dhi tekule, nenge ya lande kaanafalama yokumuna uuhi mboka uushona, eta ye dhi tila moondama dhawo opo nayo yatameke oongeshefa dhokumuna oohi.

Oohi dhedhina dolphin olo olundhi lwoohi ndoka halu adhika owala mefuta. Olundhi lwoohi nduka olwa tseyika kutya odho oohi oonambili dho ohadhi liwa.

Omahala ogendji gokwiiyuvitha nawa nenge gokweetela omuntu ombili yokomwenyo, ohagakala geli kokule nomakudhilo, gamwe gomugo ohagakala gatungwa momeya.

Oohi ohadhi pumbwa etonatelo lya gwana, osho wo esilo shimpwiyu lya gwana lela oshoka oonshona, ohadhi si nuupu ngele oonshona natango.

Momamanya ohamu kala mwa holama iinima oyindji. Momamanya gamwe ohamu kala mwa holama iinamwenyo, unene tuu iinamwenyo mbyoka yiikokayi ngaashi omayoka . Omalukalwa gawo unene omo mamanya.

Opuna omatungo gamwe ngoka aantu ya tunga ashike oyega tunga yalongitha iitungitho yopashinanena ngaashi iitenda noomboha osho wo iitungitho yonale ngaashi oomwiidhi.

Uushina wokuteta omwiidhi owaningila aantu oshipu, okukala itaya thikamawe momitenya opo yamwe omwiidhi gwiimuna yawo, ashike kombinga onkwawo uushina mbuka owa kuthapo oompito dhiilonga dhaantu mboka kwali haa mono iiyemo tashi pitile mokumwa omwiidhi.

Ehangano lyokankela pawuyuni olya pititha onkundana ontilithi, onkundana ndjika ota yiti kutya iimeno mbyoka yakunwa kupitila momashina, oyina iinima mbyoka tayi etitha okankela.

Ondando yomagumbo mongashingeyi moWindhoek oyili yaya pombanda unene. Kashishi oshinima oshipu okulanda egumbo lyoye lyopashinanena, onkene ano ohashi pula oomvula odhindjj opo wumane okuli futa.

Omuntu ngele omule uunene. Nena ohaku tiwa kutya ye onduli. Shika ohashi shi popiwa molwaashoka onduli oyo oshinima oshile unene. Oshinamwenyo shoka oshile shi vule iinamwenyo ayihe.

Iimeno mbyok yakunw nomashina ohayi kala tayi monika ya yelekana nawa oshoka omashina ngaka gokukuna iimeno ihaga kokeke owala ihe ohaga tete woo opo iimeno yikale ya yelekathana nawa.

Aantu oyendji ohaya kala ya hala okuya yaka kale haya zi kiilando iinene shika omolwashoka iilando oyindji ohayi kala tayi monika nawa unene momathano ohayi kala nomatungo ga tungikika nomalamba ga tema kehe pamwe.

Aantu monale ngele yahala okukonga oomwiidhi gokukumba oondunda dhawo nenge omwiidhi gwiinamwenyo yawo, oya kala hay longitha omamwitho okumwa omwiidhi, mopaife aantu ohaya longitha omashina nenge omambakumbaku gokumwa omwiidhi.

Aanafaalama mboka haya munu oohi . Ohaya landitha woo uuhi mboka uushona kaantu mboka yahala nayo oku tota oongeshefa dhawo dhoku muna oohi. Ano uuhigona mbuka ohawu landithwa nee nomayemele noshoo woo moopulasitika.

Omeya ngoka haga muninwa oohi ohaga pumbwa oku kala gayela. Omeya ngoka ohaga kala noku shendjwa ethimbo nethimbo molwashoka ngele oohi odha ethiwa dhikale momeya gakaka otadhi vulu oku kwatwa komikithi.

Ongolo oyo oshinamwenyo shoshipa oshiwanawa. Oshipa shongolo oshina omakonda omatokele nomaluudhe. Uuna ongolo yadhipagwa nena oshipa shayo ohashi kuthwako opo shikalongithwe mokulonga iinima ngaashi oondjato noongaku.

Oongombe odho eliko enene komuntu. Oongombe ohadhi vulu okulandithwa omuntu eta ilikolele mo sha shomondjato. Oongombe ohadhi vulu wo okudhipaga ko taku zi onyama ndjoka aantu haya li.

Aanambelewa aanene moNamibia, oye li yafuuka kaaNamibia aanafaalama, mboka ya tota uundama wawo, wo ku muna oohi, ano omukalo nguka taya longitha otagu ulike owala kutya yo oya tula ombunda moshihwa opo yi imonene iisimpo yayo .

Oonyanga oha tu dhi longitha ngele tatu teleka iikulya yetu nenge oonyama dhetu , oshoka oha dhi gandja omulyo momihoka dhetu.

Aantu ohaya kala noku kunkililwa yi ikaleke kikule nuuketha nenge noodhalate dholusheno. Ashike ngele otashiya kuudhila uudhila ohawu vulu oku thikama koodhalate dholusheno ndele ito mono wa fikwa nande nande.

Aantu oyendji ngele yamona oshimaliwa ohaya tondokele owala koku kandula po omaupyakadhi gomazimo gawo ashike aantu oya pumbwa wo okutseya kutya naya kale nga haya ihupithile po yo ya katalele po omahala goku iyuvitha nawa.

Pethimbo lyomvula omwiidhi ohagu kala gwaziza nawa niinamwenyo ohayi kala yanyanyukwa oshoka oyi imonena omaya gokunwa nomwiidhi omwaanawa gokwiipalutha.

Aamuni yoohi ohaya kala noku opaleka oondama dhawo moka haya munine oohi. Aamuni mbaka ohaya longitha ompani ya tulwa okanete opo ya vule oku kutha ko iinima ayihe mbyoka inayi pumbiwa kombanda yomeya.

Okumuna oondjuhwa oko kumwe komoongeshefa ndhoka tadhi fala oyendji komeho. Oondjuhwa mopaife otadhi kutha ko aanangeshefa oyendji molwaashoka ohadhi vala omayi ngoka nago haga landithwa.

Ngele owahala oshiviha shoye shaya pevi, nena owa pumbwa oku kala ho kutha ombinga momadhewo goku keenda moondundu nenge omahala ngoka ganika omasilu.

Iimeno oyindji yomombuga oyili yi igilila onkalo yembugapalo, moka ya kokela. Onke ano nande owuyi adhe mokati komutenya, ohayi kala owala tayi monika ya hapa nawa, molwashoka oyina omidhi omile dhoka hadhi kongo omeya muule.

Aanafaalama oyendji monena ohaya landitha uumeno opo ya vule oku imonena mo iiyemo nenge oshimaliwa sho ku ya kwatha moompumbwe dhawo, dha kehe esiku.

Iilonga yomofaalama oyo iilonga yimwe iidhigu molwaashoka ohayi pula oonkondo momuntu . Aantu nenge aanafaalama oyendji ohaya kala nokulonga momitenya, taya longo wo noonyala , yo taya ningi omapuya.

Aantu oyendji uuna taya talele po omahala ngoka ga nika ombuga nenge omuthitu, ohaya kala nokukutha omathano, oshoka omathano guunshitwe mboka ohaga kala taga monika nawa.

Ehwiyu olyo okadhila hoka okatilithi. Okadhila haka oke na omeho omanene unene na ihaka monika omutenya. Ehwiyu ohali monika owala uusiku, molwashoka ndyoka olyo ethimbo hali ka konga iikulya yalyo.

Aantu oyendji wo ohaya dhilaadhila kutya uunafaalama owo iilonga unene ya nuninwa ootate, ihe mopaife oomeme nayo oyeli miilonga yuunafaalama noyendji oyena wo oondama dhawo dhoku munina oohi.

Pethimbo lyefundja, omeya gefundja ohaga etelele oohi, oshowo oondhila dhomomeya. Aantu oyendji kaye hole okudhipaga oondhila dhomomeya, oshoka anuwa kadhishi oontoye.

Omashina gokutekela osho wo okusila oshimpwiyu iimeno ogo oshinima oshiwanawa lela. Ihe kombinga yimwe shika kashishi omukalo omuwanawa oshoka oge li taga kuthapo iilonga yaantu oyendji.

Embakumbaku olyo limwe lyomiiyenditho mbyoka yatalikako yasimana, ngele omuntu okuna embakumbaku otavulu okulandelako omatemo eteli pululitha mepya lye nenge tavulu wo elimbakulithepo iilya ye polupale.

MoNamibia omuna uuyimati uutiligane hawu ithanwa uustrawberry, nuuyimati mbuka owafuula oyendji, oshoka hawo naanaa wakala wushiwike mo nawa moNamibia opo weyamo onkene ano oyendji oye wufuukila.

Onduli oyo oshinamwenyo oshileeleka muuyuni awuhe kiinamwenyo ayihe wo . Onduli uuna yili niinamwenyo iikwawo , iinamwenyo iikwawo ohayi kala tayi monika iifupi lela molwaashoka onduli oyina othingo onde nomagulu omale.

Okukayila oonkambe osho oshinima hashi idheulilwa, ito thikama owala e to ti owa hala okukala ho kayile oonkambe, oshoka otashi vulu okukala sha nika oshiponga kungoye.

Mopayife otuna omaludhi ga yoolokathana ngoka omuntu tavulu oku longitha opo alongekidhe evi lye livule okukunwa. Aantu evi ohaya vulu okuli pulula nembakumbaku nenge ya longithe uushina mboka hawu fulu mevi lyo likale lya pupala nawa. .

Omahala ngoka ga nika okuti nenge ga nika oondundu odhindji oto pumbwa okukala to ende mo nomuntu ngoka e shi mo nawa oshoka momahala ge li ngaaka oto vulu okukanena mo.

Opo iimeno yi mene ya yelekana nawa, aantu mopaife ohaa longitha uushina wokuyelekanitha nawa iimeno yo ohaya longitha wo uushina mbuka, opo wu kwathele okuteta iimeno yaa mene ya halakana unene.

Aakwati yoohi naamboka mu hole oohi, inamu kala owala mwa tegelela efundja olyo limu etele oohi. Opuna paife omikalo dhoka omuntu to vulu okukala wa muna oohi , nomukalo nguka ogwo okutota po okandama koye ngoye mwene.

Aayuli yoohi mopayife itaya longo we nuudhigu . Ihaya longitha we uundjolo olundji opo yakwate oohi ihe ohaya yulu owala oohi dhawo noonete oonene ,Noonete ndhika oshidhigu opo ohi yi pitemo.

Onkambe osho oshinamwenyo sha pumba okushimona tashi ende owala ngaaka momukunda. Aantu oyendji mba ye na oonkambe nena ohaye dhi landa uunene kaatiligane yomoshilongo shetu.

MoNamibia omuna omahala gokutalelapo ogendji unene. Ogendji gomomahala ngaka otaga adhika mombuga yaNamibia, ashike kala wiilongekidha oku za oshindji mondjato uuna to talelepo omahala geli ngeyika.

Ondjamba osho shimwe shomii namwenyo mbyoka ya tseyikwa nawa, omolwa oonkondo dhasho. Ondjamba oyina oonkondo odhindji, noonkondo dhadho ohadhi vulu oku vukulamo omuti nomidhi dhago mevi.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti osho wo iinamwenyo mbyoka yi li ya tseyika nawa moshilongo shetu Namibia. Ondjamba oya talika ko onga oshinamwenyo shoka shi na oonkondo shi vule iinamwenyo ayihe mokuti.

MoNamibia omweya uuyimati wumwe uupe hawu munwamo paife, uuyimati mbuka ohawu ithanwa uustrewberry, ano uuyimati wulipo uutiligane. Ashike mokuwutala owuli ngaa andola molupe lumwe noombeke.

Kapuna oshinima oshiwanawa oku ka gondja popepi nomeya momuzile omutalala uuna ku na omutenya gwamemememe. Okugondja popepi nomeya osho oshinima oshiwanawa, oshoka ngele omuzile inagu gwana nena oto vulu wo wu ka yoge momeya, wu italaleke.

Iikulya yoondjuhwa oyo yimwe yomiikulya mbyoka yina ondilo ,onkene ano aanafaalama ohaya kala noku konga omaludhi ga yooloka giikulya yoondjuhwa ngoka gena ombiliha oshoka iikulya oyindji yoondjuhwa oyina ondilo mositola.

Iimeno yomombuga oyo iimeno yimwe iikumithi, oshoka nomokati komutenya oto adha owala ya ziza, nenge mombuga namu kale mwa kukuta sha fa peni. Iimeno mbika ohaku tiwa kutya ohayi kala ya ziza, molwashoka omidhi dhawo odha ya muule unene nohadhi vulu okukonga omeya mevi muule.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti mbyoka yina ombili. Oongolo odhili hadhi lika uunene koonkoshi onga uuhupilo woonkoshi.

Aaleli oyendji mboka haya longo mehangano lyinasha nuunamapya osho wo uuniimuna otaya ende taya talelepo aanafaalama yo miikandjohogololo ya yoolokathana.

Uuhilili olwo oludhi lwiikulya mboyka hayi mene ihe ihayi mene onga oshimeno ndele nee uuhilili owuli waza moFungi.

Egwo lyomeya olyo oshinima shoka hashi nana aatalelipo oyendji unene. Aatalelipo oyendji ohaya kala ya fuuka kegwo lyomeya, na nkene wo mokati kegwo lyomeya ha mu kala mwa ninga uuta womvula.

Ngaashingeyi sha ningi ihe ethimbo lyoku kwata oontangu . Ombula ndjika omuloka ogwali guli nawa shili onkene ano aantu yokomikunda onkene yeli taya kwata oontangu dhawo molwaashoka oondama odhu udha omeya.

Okulonda kashishi oshinima oshipu, molwaashoka ohashi kala oshidhigu uuna omuntu to ende wu uka pombanda nenge to ende wu uka pomulondo. Onkene ano aantu kayeshi oyendji mboya yehole okuya kuudhano wokulonda oondundu.

Aantu ngele ya kwata oohi odhindji oonshona owala ndhoka hadhi landithwa nenge hadhi telekwa oontalala. Oohi odhindji aantu ohaye dhikukutike etaye dhipungula nduno nenge yakalandithe oonkukutu.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti, osho wo shimwe shomiinamwenyo yomokuti mbyoka iinambili, ano onuudhigu shiku ehameke kolutu. Ongolo shampa weyi tala ototi oyo oludhi lwoonkambe.

Uundjambagona nonando owu kale tawu monika uushona nawo otaku popiwa kutya owu na oonkondo, nonande itadhi elekwa noonkondo dhondjamba onene.

Aanafaalama ohaya kala nokutalaatala iimeno yawo. Opo ya tale ngele iimeno oyi li tuu monkalo ombwaanawa. Kutya nee ngele pamwe, iimeno otayi pumbwa omeya, nenge pamwe oye endelwa kuupuka mboka tawu vulu oku yi yonagula.

Okumuna oohi mongashingeyi oko kumwe komongeshefa ndhoka tadhi kuthako aNamibia oyendji. Okutya ngaa ohaku yanda omukaga kowo ohaku etele aanafalama sha sho mondjato.

Oondjuhwa noombanga odho iinamwenyo iiwanawa nokumuna momagumbo uunene tuu momagumbo goshiwambo ashike iinamwenyo mbika oyili hayi pula iikulya oyindji nondando yiikulya yoondjuhwa noombaka oyili yaha pombanda unene.

Onkalo yo ku kala hoping mokati koondundu nenge mokati kombuga oyo onkalo ombwiinayi, oshoka omahala geli ngaaka ohaga kala geli kokule nondoolopa, oshowo iipangelo.

Aanafaalama mboka yena iimaliwa oyindji mopaife oyo aanafaalama mboka haya munu oohi. Moohi ohamu zi oshimaliwa oshindji molwaashoka aantu oyendji ohaya kala yedhi pumbwa opo ya mone osheelelwa.

Aluhe ngele shuuka kehulilo lyomvula aanasikola aiilongi yoshiwambo poshiputudhilo shopombanda shaUNAM ohaya dhimbuluka oshipe, edhimbuluko ndika ohayeli nigni pamwe naalongi yawo.

Ngele owa adha oshikunino ihaashi silwa oshimpwiyu nena niimeno ihayi koko nawa. Oshikunino ngele oshuudha iigwanga noomwiidhi ndhoka tadhi yonagula po iimeno. Nena omunafaalama moshikunino moka iha zimo nenge iha likola mo unene iiyimati oyindji.

Aanafaalam mopaife itaya longo we nuudhigu. Iilonga monale oya li hayi longwa komake. Kehe shimwe monale okomake ngaa tashi longwa, ashike mopaife aantu oye na omambakumbaku nomashina gomaludhi ga yooloka, opo ge ya kwathele miilonga yuunafaalama.

Mongashingeyi omuntu ino pumbwa owala oku longitha embakumbaku nenge etemo opo wu fundule nawa evi lyoye lyi kale lya opala noku kunamo iikunomwa yoye. Aantu mopaife otaya longitha uushina womahooli mboka wuli hawu longithwa wo oku pulula evi, lyi vule oku kunwa.

Aanafalama oyendji mopaife oye li haya munu oongombe. Omunafaalama kehe oongombe dhe ohedhi tula uupapa onga edhidhiliko lyoku ulika kutya oongombe ndhoka odhe.

Kefuta ohaku kala uudhila womaludhi gayolokathana. Oha ku kala uudhila wumwe uuludhe thokokoko. Mboka hawu kala tawu tuka wa dhingoloka efuta, wo owuli wo momeya.

Ngele ngoye owu li omunafalama nowa hala okukala hokunu oomboga dhuushimba nena owa pumbwa okuya kosikola oshoka omboga ndjika kayishi ompu okulonga.

Muuyuni gwomuloka kaagu li nawa, aanafaalama ota eta po ondunge opo yaaka lewe owala ya tegelela omvula, ndele ya ete po omukalo gumwe ngoka taya vulu oku kala ya tekela iimeno yawo uuna kwaana omvula.

Aanafalama oyendji mopaife iimeno yawo oye yi ningila omatala. Omatala ngaka oga nuninwa okukala ga gamena iimeno koonkalo dhombepo ndhoka kaadhi shi oombwaanawa.

Oondama dhanakanena ihadhi tegelele we dhitekelwe omeya komvula nenge dhikale dhiidha uuna omuloka guli nawa, mopaife aanafaalama ohaya longitha ominino dhaza mevi opo yavule okuudhitha oondama dhawo nomeya.

Omahangano ogendji nenge tutye oongeshefa dha yooloka mopayife ihayape we aanashilonga yawo ya Zale kehe shoka ya hala . Mopayife aanashilonga ohaya pewa omuzalo gwi ikalekelwa guna oshihako shehangano opo ya dhimbululwe nuupu.

Aantu mboka haya munu oohi oya tota uudhiya, moka haya tula oohi. Uudhiya mbuka ohawu vulu oku kala momeya ethimbo ele. Ngele dha koko ohadhi vulu okulandithwa nenge dhi ninge oshiyelelwa.

Omambakumbaku hago owala haga longithwa oku pulula evi. Mongashingeyi aantu oyena po uushina hawu longo komahooli. Mboka taya vulu oku longitha opo ya pulule evi yo ya vule oku kuna shoka yahala oku kuna.

Iikwamboga moNamibia oyili mo omaludhi ogendji tuna mo uunawamundesha, omanyangwa, omapungu nosho tuu. Ashike omboga yuushimba oyo yimwe yomiikwamboga mbyoka tayi indjipala unene moshilongo shetu.

Oondhila dhomomeya odhi li omaludhi nomaludhi. Ope na oondhila ndhoka oontookele too, hadhi ithanwa ooamutokakanyandi. Opu na wo oondhila ndhoka hadhi ithanwa uukwikwiti mboka hawu kala tawu lili momeya.

Iimeno yokulanditha mopaife evi to yele, oshoka aanafaalama oyendji ohaya landitha uumeno womuupokopoko onga omukalo gwawo gwoku imonena iiyemo.

Efuta olya tseyika nawa omolwa omakuthikuthi galyo. Omakuthikuthi gefuta itaga elekwa nomakuthikuthi gomeya gomomulonga oshoka gefuta ohaga kala omanene go otaga inyenge shinene.

Iilonga sho tayi ende tayi pumbu, aantu yamwe oya kongo ondunge yokutota po oongeshefa dhoku muna oohi. Mopaife, aantu oyendji ohaya yi yaka longwe kwaamboka yu uvite ko nkene ye na okumuna oohi.

Ondunda yomwiidhi oyo yimwe yomoondunda ndjoka ya simana megumbo lyoshiwambo. Ondunda ndjika ohayi vulu okukala oyo ondjugo nenge oshini.

Otuna omaludhi goondjuhwa ogendji ngaashi oshethingo, ookambatutu oshowo oonkanga. Mopaife aanafalama ohaya munu oondjuhwa dhomaludhi giili.

Uuna omuntu wuli walonda mondhila , iinima mbyoka yili pevi ohayi kala tayi monika iishona , yo ohayi kala woo tayi monika yithike pamwe . Iinima ngaashi omagumbo ohayi kala tayi monika yithike pamwe nomiti.

Opuna omahala gamwe moNamibia itovulu okuadha pwatungwa omagumbo nenge puna oofalama. Olundji omahala goludhi nduka omahala ngoka to adhapo ondundu nomasilu omale unene.

Aanongononi oya tseyitha kutya momaludhi gwoohi ageshe ngoka tuna opena oohi dhimwe dhoka ohadhi vala omahi ndele me ohadhi dhoka ohadhi yamitha dhafa iinamwenyo mbyoka iiyamithi. Oohi dhoka ongashi oDolfini ohi yomefuta.

Aantu mboka haya longo pamwe otapumbwa oku kala yena elongelo kumwe noku kala wo ita tsilathana oondumbo opo owala tavulu oku ilonga moyakwao.

Eshina lyo Agrist olyo oludhi lweshina ndyoka hali longithwa oku kokeka iimeno . Oludhi lweshina ndika olina ondilo onkene ano owa oku kala pumbwa omunafalama ena oshimaliwa lela opo wuli monene.

Ethimbo ewanawa noku fudhapo mombuga ya Namibia olyo ethimbo lyokomatango. Oshoka pomutenya gwaankala etango ohali kala tali fike unene, na itoka monawe uuwanawa wokukala mombuga ngele owuli momutenya tagu fike.

Uumenye owo wumwe womiinamwenyo mbyoka ya tseyika nawa moNamibia. Uumenye owu li oshiyelewa oshinene koonkoshi, ashike owu libwa tseyika nawa unene omolwa ondapo yawo.

Aanafaalama yopashinanena oye na omikalo odhindji dhokukokeka iimeno. Ashike manga omukalo kehe inaagu taambiwa ko. Ohagu pupwa mehala hali ithanwa olabolatoli kaanafaalama aanene.

Oondundu odhindji ohadhi monika oonshona lela uuna wudhili kokule. Ashike ngele owedhi hedha po pepi nena oto mono kutya oondundu oyo oshi shitomwa oshinene unene.

Aatalelipo oyendji ohaayi kEtosha lyaNumbwambwa lya toka lyafa uusila. Opo yaka tale uuyamba waNamibia meliko lyiinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo mbika ongaashi nee oondjamba, oonkoshi noomenye.

Namibia hasho naana oshilongo shoka shina omaludhi ogendji goolunkima, ashike ngele owayi kiilongo yilwe, eto mono omaludhi gayo goolunkima ,nena oto tila.

Aanafalama yongaashi ngeyi oye na omukalo omwanawa gokukuna iikunomwa yawo. Omukalo nguka ogo okukuna iilikolomwa momisinda dhu ukilila opo shi ya ningile oshipu uuna taye ya okuteya iilikolomwa yawo.

Muuyuni wonale aantu kakwali yeshi ngele iikwila ohayi vulu oku mbakwa. Iikwila oyakala owala nokutelekwa kohi yomakala nenge tayi telekelwa moonayilona oshoka omagadhi okwali ga pumba. Mopayife aantu ohaya mbaka iikwila momasiga gopashinanena no hayi zimo tuu shili iiwanawa.

Omuwambo ohati kayuhwena hadhela nyoko, nyoko onale ekuhadhele. Aluhe ngele ndatala uuyuhwena ohandi dhimbulukwa owala eyeletumbulo ndika lyapopiwa komuwambo. Ano kapena oshinima oshishona shoka ihashi koko.

Omapungu ogo gamwe gomiikwamboga mbyoka hayi longwa momapya gaawambo. ashike shaashi oge holike unene, mongashingeyi aantu oyena omapya gomapungu giilile opo gakale ogendji nawa.

Ngele inomona nale oonkulungu dhokolela, inda wukiitalele kaanafalama yopa shinanena, aantu mbaka ohaalongo iikunino yawo momukalo tagufuula unene, nota guulike shili kutya uuyuni owuuka komeho.

Ngele ngwe omuNamibia ndele ino mona nale ondundu monkalamwenyo yoye nena ino enda. Oondundu odho iishitomwa mbyoka yo opaleka eshito unene nangele owedhi mono oto kala wa fuuka shili.

Monale aantu okwali owala ha ya kala ya ligamena kegulu ya tegelela omvula yi loke opo iimeno yawo yi mone omeya, ashike mongashingeyi aantu oya za po mpoka. Ngashingeyi aantu oha ya longitha ominino dha tsuwa oombululu opo iimeno yawo yi vule okukoka.

Aanafaalama yanakanena oyena po omukalo goku muna oondjuhwa opo ya vule oku monamo oshiyelelwa nenge omayi. Olundji mokumuna oondjuhwa oto monomo omayi ogendji.

Omahala gomatelelepo ogendji, ohaga kala taga monika nawa. Ito adha ihe momahala ge li ngawo muna iitaafula yiingoli, iipundi yanakanena, nomakuma gena omutholomo omwaanawa.

Momagumbo ogendji goshiwambo, okwali unene hamu adhika omaludhi goondjuhwa dhoonkanga. Ashike mongashingeyi, oondjuhwa odhili omaludhi nomaludhi, nodhina yoo omayala ga yooloka.

Pethimbo lyokwenye iimuna noshowo aantu mboka haya zi pomahala mpoka pwaa na oopomba ohaya kala taya lili enota, onkene opo ku yandwe oshinima shi li ngeyika, aantu oye eta po oondama ndhoka dhi na oonayilona kohi, opo ya yande epwino po lyomeya.

Okumwa omwiidhi gwiimuna mopaife kayishi we oshinima oshidhigu. Aantu ihaya longitha we omamwitho nokukala momitenya ethimbo eleleka, mopaife aantu ohayablingitha uushina mboka hawu tete nokugongela omwiidhi gwiimuna.

Omboga yuushimba oyo yimwe yomiikwamboga mbyoka yu udha iitungithi yolutu. Ohayi telekwa mo mikalo dha yooloka, yo oto vulu wo oku yilya nando yi kale ombihu.

Aakwati yoohi mongashi ngeyi oya zako oshoka ihaya longitha we ooshongo okushongola oohi. Mopaife yo ohaya longitha oonete oonene ndhoka hadhi vulu okuyula oohi odhindji unene.

Ehala ewaanawa nokukala uuna wa kanitha ombili yokomwenyo olyo ehala ndoka tali adhika li li popepi nomeya oshoka omainyengo gomakuthikuthi gomeya ohaga eta ombili yokomutima.

Iimeno mbyoka yina ondilo ngaashi omafauwena nomanyoshwa oyo iimeno mbyoka hayi vulu okuhupa nande oshikukuta shomvula ndjoka nashi kale shatya ngiini. Otaku hokololwa kutya oyina omidhi omileeleeka dhaya mevi muule ndhoka tadhi vulu oku konga omeya nopethimbo lyoshikukuta.

Shampa wa ende momagumbo gaanashilonga yonena oto fuuka. Oto adha ihe nduno momagumbo gawo muna iitaafula yiingoli, omatyofa noosikopa dha yelekeka tadhi tayima. Ohaya longitha wo omakuma guuzeko nomalamba ohaga kala owala ga tema ga sheneka momagumbo gawo.

Okuti okwo ehala lyaziza nawa moka hamu adhika omiti dhomaludhi gili nogili, omwiidhi gwaziza nawa nopomahala gamwe oto a dhapo omeya ngoka haga nuwa unene kiimuna oshowoo kaantu.

Aatalelipo otaa kunkililwa opo ya kale yakotoka uuna taa talelepo omahala giinamwenyo yomokuti. Otaa lombwelwa ihe kutya, uuna taa tala iinamwenyo ngaashi oondjamba nenge oonkoshi niinamwenyo aihe mboka yanika oshiponga, osha simana opo yakale yeli mohauto, inaya zamo nandenande . Yo naakale woo yeli dhili oometa dhili nande omulongo kokule.

Omvula ohaku tiwa oyo yinakulu yomapongo, oshoka ohayi etelele efundja , yo ohayi udha woo omadhiya. Pethimbo lyomadhiya guudha, momadhiya ohamu kala muna oohi dhoka hadhi yugwamo kaantu taya longitha oonete opo yavule okwiimonena osheelelwa ,yo yamwe taya landitha woo yamonemo iiyemo yasha.

Gwonale okwa tile ,shoka wakuna osho toteya. Aantu mongashingeyi ohaa tula oonkondo dhawo odhindji muunafaalama, taa kunu iilikolomwa yomaludhi gayooloka unene ngaa omatama oshoka momata aantu ohaa imonenemo iiyemo

Omvula ngele yaloko, oshilongo ohashi kala tashi monika nawa. Iimeno ohayi kala yaziza nawa, oongala ohadhi kala dhasheneka, omiti ohadhi kala dha hapa nawa nokoondundu oto mono kwa ziza moshili.

Ohotela oyo ehala moka ihaamu lalwa kukehe gumwe. Otashi pula omuntu mondjato, opo a vule okwiifutila a lale mohotela, oshoka mohotela ohamu adhika iinima yondilo, ngaashi oombete dhi na omakumbatha ga yalekeka go ogondilo, iipundi iiwanawa, niitaafula iiwanawa, osho wo iinima iikwawo ya gwedhwa po.

Uuna aantu taya tekula oondjuhwa, mongashingeyi aantu ihaya etha we uuyuhwena opo wukokele pooyina. Ohaye wu pangula ko kooyina manga uushona lela, wo tawu koko ihe nduno wuli polukalwa lwawo owo awike.

Embugalo lyoshilongo shetu Namibia olyo limwe lyomomaliko goshilongo oshoka aatalelipo oyendji ohaa kala yafuuka komafano gembugalo lyoshilongo , onkee ano ohaa ningi onkambadhala opo yatalelepo oshilongo nomukalo nguka ohamu monika iiyemo.

Uuna omvula inayi hala okuloka, aanafalama oya kongo po ondunge, opo ya vule okuhupitha iimeno yawo pethimbo ndika lyoshikukuta, oye eta po ihe ondunge yoku andjakaneka opaipi miikunino dhi vule okutopolela iimeno omeya ngaashi naana hashi ningwa komvula.

Oondundu odho dhimwe dhomiinshitwe mbyoka hayi ulike eopalo lyeshito lyaKalunga. Dhimwe ohadhi monika oonene nadhimwe oonshona. Koondundu ohaku adhika omamanya omanene nomashona ,nokoondundu dhimwe ohaku mene omwiidhi nomiti dhi ili nodhi ili.

Aawambo oyendji uuna ya thinda olweendo lwokuya kuushimba ohaya kala ya nyanyukwa unene okumona iinamwenyo yomokuti oshowo oondundu. Oondundu ohadhi kala tadhi monika nawa nohadhi kala wo dha fuula oyendji mboka inaa ye dhi mona nale.

Mongaashingeyi evi olyili lya ninga ondilo nomahala gokukala ogeli wo gapumba. Onkee ano aantu mongaashingeyi ohaa vulu okuya, yaka ninge omagumbo gawo nande omokati koondundu.

Monale oomeme okwali ya tala ko ongwena onga omwiidhi ngoka omuwinayi no inagu pumbiwa ashike mopaife ongwena oya simana oshoka aantu oyendji ohaye yi longitha oku opaleka omahala gayo taye yi tete ya yelekana nawa, ohayi kalitha nokumonitha ehala lyo opala no ta li hili aatalelipo.

Embugapalo lyoshilongo otali eta oluhepo olunene. Ohalu eta ondjala yiimuna noshowo oluhepo lwomwiidhi lwiimuna, oshoka omwiidhi aguhe ohagu kukuta po komutenya nohapu thigala owala omamanya ngoka itaaga vulu okuliwa kiimuna.

Uunamapya owo wumwe womiinima mbyoka tayi vulu okweetela omuntu iiyemo meendelelo. Onkee ano pomathimbo ngoka gaashi gomvula, aantu nenge tutye aanafalama oye eta po ondunge opo ya kale haya andjakaneke iikunino yawo noopaipi ndhoka tadhi vulu oku topolela iimeno omeya ngaashi naanaa hashi ningwa komvula.